Sarati n niŋ loori karili mini loori bili n nyɛ lala sarati maa loori bili maa ŋun ku wurimmi zaa sa ka loori karili maa ka di lu loori bili maa zuɣu niraba nyɛla ban bɛ nimaani n yuundi di ni niŋ shɛm

Tankpaɣu toobu shee n boŋo nugoɣarisi nnyɛla din bɛ nimaani bi nyɛla ban yaai tankpaɣu maa n kuli duhi kpaŋa ka chɛ boɣali niraba nyɛla ban gba bɛ nimaani

Kom n doya ka bihi anahi siɣi kom maa ni bi gbubila gbambihi ni bi toogi kom maa kom maa nyɛla din galisi ka bihi maa siɣi loɣi di puuni n gbubi gbambihi maa ni bi tooi di kom maa

Duu puuni m-bɔŋɔ duu maa puuni bɛ nyɛla ban zali ʒɛmani ɡariparisi diɣi ɡba nyɛla din be duu maa puuni duu maa dikpuna bɛ nyɛla ban zaŋ foto shɛŋa n-zaŋ tabilitabili dikpuni maa

Paɣa n ʒɛya o biɛla duu puuni duu maa puuni nyɛla bini duɣuri du shɛli duu maa puuni teebuli kara nyɛla din bɛ di puuni bindira kpɛbu shee bi niŋla teebuli maa ka a ni tooi yooli ka zaŋ bindira niɛma zaŋ niŋniŋ di puuni fulaawaasi nim gba nyɛla din bɛ duu maa ni

Sarati n niŋ palli zuɣu n nyɛli loori karili n nyɛ lala sarati maa ka o tooni nyee maa nyɛla din wurim niraba nyɛla ban bɛ nimaani n yuundi di ni niŋ shɛm palli zuɣu ka di niŋ

jama do be yɛrigila sona tiŋgbani ka niriba galisi do maa ni pam dabi noli n nyɛba shɛbi yɛla zabanima ka pɛli zipɛlisi kashɛbi mi kuli yɛ ʒɛmani liga ka pɛli zipɛlisi be zuɣini bɛ nyɛla ban galisi bɛ zaasa ʒɛla tiŋgbani

Salo n cheni doli soli bɛ nyɛla ban galisi sheba ʒila worinima zuɣu ka sheba mee ba laakuma ka sheba mee cheni tingbanni bɛ pirigili nyɛla ban gbibi bidib'niɛma kpana bɛ nuuni bɛ nyɛla ban zoogi.

bihi m-bɔŋɔ bɛ nyɛla bɛ bihi ata bɛ paɣirila ŋmana ŋmana maa nyɛla din galisi pam salibanima beni gbambihi beni nti pahi duɣuri bɛ zaŋla kɔnteena karili gbambil' karili zaŋ zali m-paɣiri ŋmana maa di puuni m-mali li paakiri niŋdi ŋa ni

Jema duu m boŋɔ niriba nyɛla ban galisi nimaani bɛ zalila kuɣusi ka bɛ ʒinʒi di zuɣu sheba zala zuɣusaa ka sheba mee ʒi tooni maa ha teebuli kaliri za bɛ tooni salo nyɛla ban galisi paɣaba mini dabba zaasa ka be duu maani.

Bihi n laɣam kpɛ ŋo bi nyɛla bin galisi zaɣ kura gba nyɛla bin bɛ bi puuni bipuɣunsi mini bidibsi zaasa bia so nyɛla ŋun bɛ poli yaɣa ni n zaŋ dalibili laasabu n nyaɣa o nyingoli ni ka ŋmɛrili

Sarati n niŋ ka loori sheli dini nyɛ sarati maa di tooni zaasa nyɛla din wurim loori sabinli n nyɛli salo nyɛla ban be nimaani palli zuɣu fayasevis buɣum tuhuku yili nima bɛ loori gba nyɛla din zaya ka bɛ tumdumdiba kanna loori maa gbini.

Diɛn diɛndiba bi nyɛla ban ʒi tungbanni kuɣusi zuɣu n ŋmɛri kaya binkumda bi shab ŋmɛrila dalibihi ka shab bɛ zuɣusaa paɣa so bɛ zuɣusaa o sola chinchini o nyoɣani ka di nyɛ kɛntɛ ka yɛ yɛri o nyingoli ni o nyɛla ŋun wori waa maa salo nyɛla ban galisi nimaani n yuundi nin yula

Duu puuni bɛ zalila ʒɛmani kuɣ' parisi duu maa puuni ka zali teebuli di sunsuuni kuɣisi maa zuɣu bɛ niŋla dufɛ' bihi m-pa di zuɣu ka zali kabɔɔti laasabu ka kɔpunima tam di zuɣu a yuli duu maa dikpina bɛ nyɛla ban niŋ fotonima n-yiliyili dikpina maa

deendiɛmdiba bɛ nyɛla ban galisi paɣiba n-nyɛ ba bɛ zaasa nyɛla ban so kɛnte chinchina ka zaŋ bɔbisi n-lo bɛ shɛhi ni ka ye yɛri bɛ ni zaŋ gali tu yɛ' shɛŋa yɛri maa shɛŋa bɛ zaŋ li mi piripiri bɛ nuhi ni ka shɛŋa piri bɛ naba ni ka bɛ zaŋ shɛŋa m-bɔbibɔbi bɛ zuɣuri

Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ di puuni bindirigu din bɛ laa maa puuni n nyɛ boraadɛ gala zaham n ti pahi kpam ni naanzuu boraadɛ maa nyɛla dibanahi laasabu gala dibata zaham maa ka bi chɛri chɛri li niŋ naanzuu maa gba nyɛla bin zaŋ shɛli ni manʒa di tamla teebuli zuɣu

Teebuli titali n ʒɛya tee buli maa zuɣu buku nim nyɛla din paya n ti pahi pileet nima so nyɛla ŋun ʒi teebuli maa gbuni o gbubila kopu o nuuni ka bin nyura tii bɛ di puuni

Salin gbiribi n boŋo bi nyɛla bi niraba ata bi zaa sa nyɛla dabba gbansabila n nyɛ bi zaa sa bi nyɛla ban gbubi pai dibayi bi nuuni bi ʒɛla kom gbuni

Paɣaba ata n laɣim ʒia bɛ niŋla ninmohi n kuli laɣasi ŋmana pam n zali kopu nima biɛni taha biɛni n ti pahi bokati nima m paɣara bɛ paɣarila kopu nima maa m malili niŋdi gbambihi puuni.

Sarati n niŋ yiya n piligi n kuli wurim ka taabo nim yɛrigi luɣuli kam yiya maa nyɛla bin shɛŋa din wurim viɛnyɛla ka a yi yuli nimaani taabo kaba n ku deegi luɣuli kam

Niraba n bɛ kpɛ ŋo kom puuni n nyɛli kom maa nyɛla din daɣa pam salima ka bi paɣari di puuni paɣaba ni dabba zaaha nyɛla ban bɛ di puuni bi zaŋla ŋmana n toori kom maa n malli n paɣari niŋdi gbambihi puuni bi nyɛla ban galisi shab tamla duli ka naan chɛ ban bɛ kom maa puuni

Paɣa mini bihi n laɣam n ʒiya paɣa maa nyɛla Gbanpiɛli bihi maa mii nyɛla gbansabila bihi maa nyɛla bihi ayobu ka o mini ba ʒiya bipuɣunsi biɛni n ti pahi bidibga bi shab piri namda nima bi shab mii bi piri namda nima

Kuli siɣiriba bi nyɛla ban galisi bi nirabq ayobu laasabu n nyɛba bi nyɛla ban ʒi taha bi zuɣu ni ka kom bɛ di puuni ka bi chɛni doli taba

Salin boɣali ni n boŋo niraba nyɛla ban zooi nimaani bi nyɛla ban niŋ nimmohi pam shab nyɛla ban gbubi pai nim bi nuuni ka shab mii gbuni soobuli nima shab nyɛla ban gba tingbanni n koriti tankpaɣu niŋdi pai nim maa puuni ka shab mii ʒirili chɛni ti kpaari niŋdi binyɛra ni

Kom n doya ka ŋarim dibayi pa kom maa zuɣu ŋarim yinga puuni bihi nyɛla ban bɛ di puuni dinbala maa mii niraba ayi gba nyɛla ban bɛ di puuni zaɣ kura n nyɛba ka piɛɣu gba loɣi di puuni di mii zaasa kom maa puuni ka di bɛ

palli zuɣu m-bɔŋɔ palli maa zuɣu loorinima nyɛla ban doli li ka daadama gba be palli maa zuɣu bɛ shɛba nyɛpla ban ʒi bɛ puzuri shɛba ʒila dari ka bɛ zaasa laɣim ʒiya n-guli loorinima maa ni bɛ nyɛ polo n-gari palli maa zuɣu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

Duu puuni n nyɛli ka niriba be duu maa puuni dabba ni paɣaba nyɛla ban be dinni duu maa puuni bɛ zalila teebuli nima niriba ata nyɛla ban ʒi tingbani ka niriba ayi za zuɣusaa n yeri yeltɔɣa n tiri taba teebuli maa zuɣu sipiika nyɛka din tamya n ti pahi binyera buku nima ka di gba paya.

Doo mini paɣa n ʒia ashipti ni n nyɛli paɣa maa nyɛla ŋun gbibi baajika di tam o naba zuɣu ka o ʒi kuɣu zuɣu doo maa mee nyɛla ŋun be doɣate niɛma ni n gba ʒi kuɣu zuɣu teebuli nyɛla din za bɛ tooni ka doo maa diri fiila n tiri paɣa maa o gbibila takara o nuuni ka diri fiila tiri paɣa maa.

loori m-bɔŋɔ ka niriba be loori maa puuni bɛ nyɛla ban galisi pam polinsi nyɛla ban za tiŋgbani ni loori maa puuni paɣiba mini dabba zaasa beni ka nyaɣi baajinima polinsi nyɛla ban za tiŋgbani ni n-daari ba niŋdi loori maa ni ka bɔri ni bɛ yo li loori maa zuɣu shɛba nyɛla ban du n-ʒi di zuɣusaa

Duu puuni n bɔŋɔ duu maa nyɛla bi ni dihi nachiinsi ka di nyɛla di ʒaamani binyɛra ka bi zaŋ dihili duu maa puuni baanjira din ʒiindi la nyɛla din bɛ di puuni kom subu shee nyɛla din bɛ di puuni ka bi niŋ duroowa nima ka niɛma ni tooi zaŋ niŋ di puuni bi nyɛla ban niŋ fulaawa ka di tam duroowa maa zuɣusaa

Niema kɔhi bu shee. Bɛ zalla binyera n zaŋ niema n yili yilli. Zipilti bɛni, liiga yera bɛni ka naan yi che nuhi ni bansi bɛ ni zaŋ yeri n tu sheŋa. Paɣ'ba ni dabba zaa sa nyela ban be nimaani n niŋ di lala daabilgu ŋo.

Bihi n ʒiya n maandi bi zuɣu yino maa ʒila kuɣuli zuɣu ka ŋun maa mii ʒi tingbanni ŋun ʒi kuɣu maa zuɣu gbubila afi n maandi ŋun ʒi tingbani maa ni zabiri

Palli zuɣu n nyɛli sarati n niŋ palli maa zuɣu moto mini chɛchɛ chɛchɛ maa mini moto maa zaa nyɛla din do tingbanni paɣa so nyɛla ŋun ʒiya tingbanni n kuhura ka zaŋ bibilfu n ŋo n pa o naba zuɣu kabinyɛra ku kpahi n yahari palli maa zuɣu ka shab ʒiya n yuundiba

Polinsi mini sooja n zaya polinsi maa nyɛla niriba ayi ka sooja maa mee nyɛ zaɣa yino polinsi maa nyɛla ban zaŋ marafa nima n shebi bɛ shehi ni sooja maa mee nyɛla ŋun gbibi marafa maa o nuuni loori nyɛla ŋun gba za nimaani.